Fitaovana iray fanamboarana ranom-boankazo, misy ny tavoahangy eo ambony misy sarony manga, ito ambany kosa dia fotsy misy borobory manga.

Vehivavy iray mampiseho ny hakantony. Lava volo, manao lokomena, mikavina fotsy, ary manao akanjo lava misoratsoratra maramara sy fotsifotsy.

Lehilahy iray no hita miresaka, manao akanjo fohy tanana fotsy misy tsipika volomboasary, ny pataloha lavany kosa dia volontany ary manao kapa mainty.

Borosy ny borosy dia fitaovana iray hidiovana, indrindra indrindra fa hikosehana ny lamba na ny kapa, misy tahony maitso ary nifiny fotsy.

Ankizy maro manao rindran-dihy manao akanjo fotsy sy zipo mainty ; ao koa ny tovolahy izay manao pataloha fohy manga.

Akanjo fotsy no anaovan'ity tovovavy ity, manao firavaka volamena indroa miantoana, mangirana aok'izany, misy vato kely erỳ ambony, vato fotsy.

Saina mahitsy zoro misy loko mitsipitsipika karazany maro ; ao ny mena izay mariky ny fitiavana ; ao ny manga, ao ny mavo ary maitso.

Sakafo maro karazana no hita eo ambonina labatra. Ao ny vita amin'ny hena, ao ny vita amin'ny ovy, ao kosa ny tavoahangy ny ranom-boankazo ary ny divay.

Trano iray misy rihana roa. Eo akaiky koasa dia misy ny hazo lava maitso. Manoloana ny trano dia misy tamboho iray vavahady mena.

Voalavo iray no maty eto ampovoan'ny tokotany. Miloko volontany, lava rambo. Akaiky azy kosa dia misy ireo baoritra miloko fotsy.

Liona iray mijery, manana fijery masika, misy sofiny roa ary ny lokony kosa dia tsipika mainty, fotsy, volomboasary.

Ny saina dia anisany mampiavaka ny firenena iray. Tazana ny loko intelo miantoana dia ny mena, fotsy, ny mainty ; misy sarina kintana mainty eo ampovoany.

Sakafo maro maha te hihinana aoka izany mipetraka ambonin'ny lataratra, ao ny ahitana legioma maitso, ao kosa ireo mofo mampatavy ho an'ireo izay maniry ny ngezangeza.

Tovovavy iray mampiseho ny akanjo miloko : volomparasy, manga, mavokely ; manao kiraro mavo. Mitodika atỳ amin'ny mpijery.

Eny an-dalambe, fiara mpitatitra no mitohana, izay miloko fotsy, misy tsipika volondavenona. Eo ampovoany kosany kodiarana roa.

Boky maro eo ambony latabatra izay misy soratsoratra. Ao ny boky fotsy, misy ny sary mena. Miloko maitso ihany koa ny ravinkazo ; ao kosa ny boky matevina mena.

Trano fandraisam-bahiny, miendrika tena mahafinaritra. Miloko fotsy, misy seza avo miloko mainty, ny gorodona kosa dia manjelatra aok'izany.

Alamena vody izay no fiantsoana azy. Manaikitra izy, misy rantsana volomboasary, fotsy ary ny vatany kosa dia miloko mainty.

Sainam-pirenena miloko maitso. Eo ampovoany kosa dia misy ny volana mavo. Antsasaky ny volana no hita ary eo ambony kosa ny kintana.

Trano maro tazana eny Analamanga, misy rihana telo, efatra, miloko fotsy ary ny tafo kosa dia fanitso mena manodidina ny ala maitso.

Trano fandraisam-bahiny misy rihana iray miloko fotsy ary varavarana lehibe. Eto ambany kosa dia misy elo fotsy, fiara kely fotsy.

Ny sokatra, anisan'ny biby miadana indrindra ny hafaingananam-pandeha. Eto izy dia miloko volomboasary, volontany ary mainty ihany koa.

Akanjo manga lava misy tepika fotsy ary eo akaiky kosa akanjo mena misy manga, mavo. Akaiky eo ihany koa misy poketra.

Sotro mendrika volafotsy, eo ambaniny kosa ny antsy izay miloko mavo, mena, maitso ary volontany tena miraratra.

Eny amin'ny arabe, mandeha ny tovolahy iray izay manao satroka mena, fitafy mainty ary ko fotsy, eo akaikiny dia misy ny fiara kely mpitatitra olona miandry mpandeha.

Sakafo maromaro toy : ny voatabia, voasary makirana, ao ny ovy, ny tongolomaitso ihany koa tsy adino. Sakafo tena mitondra hery fiarovana.

Olona mandoko, mipetraka ambony mavomavo ilay lehilahy mainty fihodirana, manao akanjo volondavenona misy tsipika mainty.

Boky iray misy sary tovolahy iray manantona ny fiarakodiarana efatra. Etsy akaiky kosa dia ankizy kely telo.

Tovovavy kely iray manao akanjo mavokely, izay mirandrana, tena mahafinaritra tokoa ; mampatsiahy ny any an-tsisintany, tena tsara aok' izany.

Mampiseho ny hatsaran-tarehan'ny volony ity tovovavy ity ; lava ny ilany ary ny ilany kosa dia fatorany amin'ny famatoram-bolo miloko manga izay mitovy loko amin'ny akanjony.

Sambo lehibe iray misy riana maromaro miloko fotsy ary ny varavaran-kely koa dia tsy voatanisa eo ivelany ny olona manao akanjo manga sy pataloha mena

Trano fivavahana na koa fiangonana iray, avo ny tilikambo izay vita amin'ny vato miloko volondavenona, eo koa ny tafo izay voahodidina hazo.

Karazana anana miloko maitso no tazana eo ambony latabatra, milafika gony izay miloko fotsy, etsy akaikiny kosa dia miloko manga ny lamba latabatra.

Toerana fambolena voninkazo. Misy ny ahitra ary ny hazo maitso mavana. Ery ampovoany kosa, trano iva miloko fotsy misy tafo fanitso.

Voay fotsy matory ambony hazo miloko volontany. Ny voay dia anisan'ny biby manaikitra na mihinan'olona mipetraka any anaty rano.

Fiara tsy mataho-dalana iray miloko maitso, misy tsipika fotsy ary kodiarana efatra, no tazana eto amin'ny arabe. Ao aoriana kosa ny trano lehibe.

Sainam-pirenena miloko mena, maitso ary mavo. Io ihany koa ny kintana izay eo ampovoany miloko mavo mifanandrify ny saina mena.

Trano iva iray miloko volontany misy ny varavarankely fotsy izay arovan'ny vy miendrika sary miloko mena.

Toerana fakana aina izay misy ny fandrina azo ipetrapetrahana ihany koa, ao ny ny seza sy ny latabatra. Misy kosa ny bozaka izay mandamina ny saina.

Vehivavy lava volo manao akanjo mavokely. Ny volo dia somary mavo sy fotsy mifangaro, olioly volo.

Vakana miendrika volafotsy no hita. Karazany roa miantaona, ao ny somary lavalava, ao ny somary boribory, misy kosa ny vaventiventy.

Eny amin'ny arabe ahitana fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy, misy tsipika volondavenona. Ao aoriana kosa dia fiara lehibe iray miloko volomboasary.

Trano avo misy rihana roa, varavarankely somary lehibe efatra. Eo afovoany kosa dia misy ny lalan-tsara fandehanan'ny tohatra, tafo taila ary tena mahafinaritra.

Vehivavy iray lava volo, holiholy volo, miloko mena, manao akanjo fotsy, miamboho, ny fihodirany, mipetraka ambonin'ny seza mainty

Trano lehibe misy rihana iray, varavarakely dimy, milalotra simenitra, mbola tsy miloka, mifefy tamboha, ny tokotany kosa dia tsy misy voninkazo.

Tovovavy iray lava volo mitsikitsiky manao solo maso, manao ankanjo mena lava misy soratra fotsy sy mavo ary manao kiraro fotsy.

Lehilahy iray mandeha eny an-dalambe, manao akanjo mainty ambony ambany miaraka amin'ny kapa ihany koa, mitondra harona.

Gazety taratra izay mampiseho matoan-dahatsoratra karazany maro toy ny hoe lehilahy iray maty tsy tra-drano. Eto ambany kosa dia lehilahy iray no hita sary miresaka.

"Hala mainty" no fiantso azy. Eo ambony latabatra no ahitana azy. Misy tongony maromaro, miloko mainty, somary lava matsoraka.

Boky iray mampianatran' ny falalam-pomba, fahaiza miaina, toro lalana ho an'ny ankizy. Ahitana sarin'ankizy milalao vehivavy.

Kiraro maro no amidy. Kiraro vita amin'ny asa tanana malagasy miloko mainty, miloko volotany ihany koa. Tena tsara !

Fiangonana any Antananarivo, fiangonana misy tafo mena, tilikambo avo ary mifefy tamboho vato.

Hery Rajaonarimampianina. Izy dia anisan'ny filohan'ny repoblika Madagasikara. Lehilahy mainty fihodirana, manao solomaso, fohy ny volony, manao palitao mainty, lobaka fotsy.

Firavaka iray miendrika rojo volamena, misy ny lolo etsy amin'ny ambany ary mifatotra kosa ny tazana erỳ ambony.

Lehilahy no mijoro, manao akanjo lobaka manga, pataloha mainty, kiraro mainty ary miaraka amin'ny pôketra mainty.

Trano ny fandraisam-bahiny misy ny latabatra sy seza, eo ny rindrina vita amin'ny boriky izay misy tsipika mainty manodidina azy.

Vorona roa miloko volomparasy ary misy maitso ihany koa, lava ny vavany ary tsy fohy ihany koa ny rambony, mitodika miankavia sy miankavanana.

Tovovavy kely iray, mirandrana anankiroa, misy fingotra fotsy ary ny volony ambiny kosa dia mitofatofa aoka izany.

Sakamalao voatetika ambony latabatra, miloko volon-tany ary koa mavo, maromaro ny sakamalao.